Abaana bali agho bekunganiza agho. Eliyo onho akutaime onho ayambaire engoye dha kisiitaka ali kulya swiiti. Ghano enho yabaayo ono ayemeleire onho ayambaire ekiteteeyi kya kisiitaka. Ghaligho abandhi abalenzi abandhi abambaire obudhoozi agho. Abandhi beesiire ku miti. Kumbali ele eliyo, eliyo eisubi. Ghaligho aghali obuti aye, eliyo eyeesiire ku kati aye katonotono agho.

Omukazi ali mukatale ghale ere ali kutunda watermelon yatundha ebibala apple, ya tundha amasudu yatundha amenvu. Amenvu ghano awasooka ghano eno ghano amenvu ali kutundha mu katale byakulya

Omukazi ono alaga nga ye twiise ebbafu, ebbafu erimu ebintu. Asibye ku akatambala ku mutwe yayambala ebulaghuzi emyufu. Ghano eno ebintu byali kutwala milimu epakuli, epakuli edho ndheru.

Akaibo bakaluka. Akaibo we bakaluka, balukisa elangi enderu, balukisa elangi eya kiragala mulimu ne langi emyufu. Mulimu ne langi inhingi yingi elangi edirimu aye nga kali kaibo

Wano eno walaga nti kumbali kwanaandha. Waliwo eisubi kumbali kwenaandha okwo era nga enaandha eyo erimu amaadhi aye waliwo ekinoni. Ekinoni kino kyebeeta sekanolya kino era kiri kumbali kwanaandha kiryawo. Kiri kulaga nga kiryawo kyemereire eriyo byekiri kubaaza, eriyo byekiri kuswama okulya

Omusadha omuvubi ali ku lyato eriyo obutimba bwali ku zingulula ekiri nti aligya kutega kugema ngege. Elyato lya yingini. Enho yelili lyambagho.

Abantu bali babiri omukazi no musaadha aye bazungu. Kumbali ere ghalaga nti ghaligho oluguudo nhi kumbali ere eitale elaga nti eriyo olusozi. Ghanho enho ghalaga nti ghaligho emiti miti aye gilaga nti timilungi. Ekifo kye balimu kilaga nti kya kuliramu bulamu.

Wano eno waliwo abaana aye balaga nti baana bereere. Aye nga batyaime mu busubi bali kulya mere, eriyo abatyaime wansi, yabayo abalaga nti batyaime wa? Nga bati batyaime wangulu. Ekiri nti waliwo abaana abagemye wano eno esowaani, buli muntu n'esowaani ye, ekiri nti, balikulya ki? Balikulya mere. Aye bali awo balaga nti baghala bereere. Balaga nti baghala bereere aye nga baana bato, aye nga bali kulya mmere

Ghanho enho kalaga nti katale ghanho enho bapanze ebivera ebivera. Ghaligho ekivera ky'obutundha, ekivera ky'emikyungwa, ekivera ky'obutungulu, ghabagho nhe bivera bye nhanha ghaligho ebivera bingi bingi. Ba panga agho ekiri nti bali kutundha. Bali gha? Bali mu katale.

Ghano enho ghaligho abakazi, babano enho aye beswile distance, beswile amabanga, beswile amabanga. Eliyo omukaile, eliyo omukazi onho ali mu maiso ghano enho, eliyo byali kubuuza omukaile. Ekiri nti baidhye, oba baidhye okuba idhandhaba. Beswile amabanga, bataileku nhi mask ku minhwa. Mpola mpola agho eliyo byebali kubabuuza.

Luno ghano luguudho. Lulimu emotoka edhiri kutambula nga dhigya ele, edhindhi dhatambula nga dhira enho. Ekiri nti enho ya ya nguudho ibiri. Kumbali kuliku emiti, kuliku amataala. Kuliku emiti gya amasanhalaze, kuliku obuyumba. Era oluguudho lulaga nga balukola ki? Nga balukuba plan.

Akatebe akekyuma ghekali ghalaga nti ghaligho amasanhalaze ghegavila kumbali kwako kuliku amasanhalaze ghgavira, kenhe kakyuma bakakola mu kyuma bataaku omuito oguli oti gwakiragalalagala.

Lunho enho lubalama lwa nhandha. Ng'era kuliku amaato kulubalama okw'enhandha okwo. Amaato baga pakinga okwo kulubalama okw'enhandha. Era ghano enho ghaligho omusaadha ali kwendha, oba ali kwendha kugya kuvuba oba ali kwendha kugya kweghuga?! Ali agho ali kutambula nga ayolekera ele gha? Ku nhandha ele. Era ele obona nga eliyo maadhi melele, ekiraga nti nhandha.

Ente dhiryagho ku kisibo. Wediri waliwo kumbali walere waliwo enkoko. Enkoko eyo eri mwisubi. Kumbali walere waliwo enhumba. Kumbali ere waliyo ebigogo. Wano eno wabawo emiti n' ente diryawo diri ku kisibo. Mulimu ente myufu n' ente nderu, diryawo diri walala awo